Nyamdu be haako keccum be taliya, sei ɓe waɗi sos tattase, be tingere ɓe rufi ha dou nyamdu mai, jolof mai ɗo jooɗi hander pilets.

Kwali lekki, lekki bo himbeo ɗon moɗa ha balli maɓɓe to ɓalli maɓɓe mai ɗo nawa, ɓe ɗon moɗa heɓa ɓanɗu waɗa dama, kwali lekki majum ɗo mari kolo majum danejum, don be boɗejum boɗejum ha ɓandu kwali me bo ɓe ɗo vindi.

Korowal joɗugo nyawɓe, to kosɗe goɗɗo ɗo naawa ,ɓe ɗo jooɗa haa dow korowal .Ɓe ɗo siga irin koromje may bo haa asbiti ,ngam to ɓe waddi goɗɗo nyawɗo, ɓe ɓilamo haa dow may, ɓe yaara mo haa dow leeso.

Duujiire, duujiire ɗo jooɗa ha dow leɗɗe, duujiire walaa vurta naange se jemma.

Dondo bal ɗo joɗi ha dou leggal, ɗondo bal ɗo chanja kolo mako, jonta a lara o warti boɗejum, jotto o warti ɓokko ɓokko, jotto o warti ɓalejum.

Ɓukkoi ɗo fija be taya ɓukkoi mai ɗo wati kare fere-fere, goto do wati kare bulu, goto ɗo wati kare danejum be boɗejum haa daande riga mai, goto ɗo wati danejum be ash, be bodejum ɓe ɗo wati salla fere-fere, goto ɗo wati salla balejum juddum, goto ɗo wati bana gajeren wando, goto ɗo wati salla juɗɗum ash.

Makaroni ɓeɗo wada makaroni ɗow be fulawa ɓeɗo defa makaroni, bo himɓe ɗow nyama makaroni ɓe lowi ha nder leda ngam heɓa ta kujeji dotti mema ɗum.

Bojuwa. Ɓe ɗo defira be mai nyamdu, ɓe ɗo waata ndiyam haa nder maare. Bozuwa mai ɗo vurta guda tati haa nder kwali maajum, ɓe ɗo defira nyamdu, ɓe ɗo defira haako haa nder mai, ɓe ɗo sa’ira fu haa nder bozuwa mai.

Koofi, koofi ɗo jooɗi, koofi maajum bo daneejum on, ɓe ɗo loowa ndiyam haa nder koofi, ngam himɓe yara, ɓe ɗo loowa jus haa nder maajum, ɓe ɗo loowa gaari, kala kuje jareteeɗam pat, ɓe ɗo waata nder koofi.

Himɓe ɓe ɗo dari fija, ɓepat ɓe ɗo jogi kosɗe maɓɓe ɓe ɗo waɗa langa-langa, ɓe ɗo wati kare feere-feere, woɓɓe fere ɗo ɓorni riga, woɓɓe fere ɓornai riga. Haa ɓawo maɓɓe bo ɗon mahi je hippaka be kwano.

Saare mahinga himɓe ɗo joɗa ha nder mare do mari dammuɗeji be windoji kolo saare maibo orange ha kombi saare mai bo ɓe waɗi fulaawaji nda be intaloxs.

Himɓe ɗo dari. Himɓe fere ɗo waati kare danejum, woɓɓe fere ɓeɗo waati kare bulu, woɓɓe fere ɗo waati hifnere ɓalejum, woɓɓe fere ɓeɗo waati hifnere ɓokko-ɓokko be danejum, woɓɓe fere ɓeɗo waati glass.

Rooba: Ɓeɗo siga roobaji ɗo ha kicin, rooba ɗo bedo wata ɓukkoi leɗɗe e ha nder majum, rooba mai ɓeɗo wata manda ha nder mai, ɓeɗo wata maggi ha nder mai, rooba mai do mari maɓɓode.

Agogo: Ɓeɗo haɓɓa agogo haa jungo ngam heɓa goɗɗo lara wakkati. To ayahi haa babal fere haa ayahi pat to a ɓamti jungo ma alaran agogo. Ɓeɗo haɓɓa agogo bo haa jungo. Agogo mai ɗo mari koloji fere-fere.

Kunkuru, kunkuru ɗo joɗa ha nder ndiyam ko ha nder mayo, nyamdu majum bo jajina, kolo kunkuru mai bo ɗon ɓalejum ha ɓanɗu majum, ɗon bana orange ɓawo majum bo ɗo sati.